Ha jungo goddo yeri on be nanta sarka ha koli mako, o ɗo wati halagare, sarkaru be yeriro ɓe ɗon naftira ha paune.

Derke en tato, ɗiɗo don yasi kot babal basket bol be nanta goto bo o ɗon turi ha der kot majun o ɗon jogi basket bol. Babal fijirde je worɓe be nanta roɓe.

Korowal tusita ɗiɗi be tirisita gotel, sei pilo guda jeɗiɗi, be nanta senta tebul, sai bo cappet ha nder palo.

Fayande, je be iri ha nder leddi, ɓe ɗo wata ndiyam ha nder majuum, ɓe ɗo naftira ha sare gam fewna ndiyam ha sa’e gallium.

Leggal mangoro je awi ha lambu ha der sare Bena ndagene ha der lambu man.

Rauɓe manga manga tatton, ɗiɗon nder maɓɓe ɗo wati kare boɗejom, goto man ɗo wati sarka ha daa nde mum, goto man bo ɗon jogi waya ha juɗe nano, be nanta a gogo ha jungo mako be ɓiɗɗo gorum petum, o ɗon dari o ɗo wati jompa.

Mashin je himɓɓe waɗirta exercise be majum, roɓɓe be worɓɓe ɗo va'a dou majum, ɓe ɗon dogga ngam ɓe usta teddenga je ɓanɗu maɓɓe.

Haatoni goɗɗo on ɗon jogi taaliya je jamanu ha nder leda je leddi yasi himɓe ɗo naftira ɗum ɗo defa nyama.

Do inde majum ketil be do naftira be majum ha sare bedo wullan ndiyam be majum ketil do naftira be yite lantarki.

Ɗo ni himɓe ɗiɗi on ha yeso sare ɓeɗon dari. Debbo be gorko. Debbo man ɗo wati riga boɗejum be nanta salla ɓalejum.

Ɓiɗɗo debbo o ɗon waɗi jambaki haa honnduko maako. Nden boo oɗo diidi kuuje ɓaleejum haa dow hunnduko may, o ɗo waati gele ɓaleejum, o ɗon waati riiga daneejum haa nder, bee riiga buuba hey rowɓe.

Haaɗo ni sasre on jei jamanu. Haa yaasi saare majum, woodi leɗɗe guda tati, be nanta haa nder majum woodi gene, nden ɓe tarni ɗum be jamde.

Sampol riga juɗɗum on je mari kala ɓukko-ɓokko, be danejum, be nantaa ɓodejum, be ɗo wati dum ha nder je sotugo je chago.

Ɗoni sayinbod on jey gulobal link motos, babal sorugo kujeji turokta, ndaa adires maɓɓe, be nanta nomba waya maɓɓe.

Ha ɗoni debbo on danejo, odo borni riga bodejum o do mori mordi je ɓeɗo tarni ɗum be halagaje.

Ha ɗooni mi ɗo laara korwal on, be nanta leda ha ɓandu mai, jee ko goɗɗo ya hata reesa ha surumun je joɗata jira, kanju on ha ɗo mai ni.

Supanaji ɗuɗɗi haa jungo goɗɗo, lambaji feere-feere. Je makaniki en naftirta ngam vo’inki kuje va'ugo. Mota mashin.

Kondo be kare ha der beɗon naftira be majum ha sare ko ha shago ɓe ɗon wata limse dotti ha der be nanta kujeji bola ha nder.

Kwali binderli on guda nai, je himɓe naftirta ha makarantaji be nanta ofice, ngam vindugo ha do ɗereji.

Hadoni yamdu on je be vyata dambu, bedo wada dum be gabai da tingere be nanta maggi se manda se kuma tattase.

Mateeriyal bee nanta hufnere ha dow hore goɗɗo jeroba je talla. Roɓe ɗon wata maateriyal majum be nanta hufnere man.

Nokkure be ka’e ha tonton be nanta gene don bo alluha je hollata alama bindi ha do majum.

Haa ɗoni ɓiɗɗo debbo on danejo ɗo waɗi lalle haa jungo mako, oɗo waɗi agogo ha jungo mako, nden bo oɗo vakki gele haa balbe mako.

Maadi zamanu guda tati, be nanta himɓe joyi haa les maajum. Sey bo ɗon masin, be nanta tanki jey ndiyam guda ɗiɗi haa leddi.

Ɗe ɗo ni nanta lariya on ni ɓeɗo naftira be mai ha sekugo, ko nanta jaɓɓe ta ɓe harnangari ko lekki bannin to ɓe dolli ɓeɗo Saka.

Rigaji guda jo'itati ɗon ɓili ha do hanga ha nder leda ha chago zamanu je choggu.

Korom je trisita gotel benanta tusita ɗiɗi ɓeɗon naftira be majum ha ci’e eji man gam bo'itunki joɗugo benanta walugo.

Windo sare be nanta flawa bokko-bokko be boɗeji ha dou majum ɗon sukki ngam vodinki sare.

Dammugal sare be nanta windo ɗiɗi ɗo penti milik kala be burawn ha les majum varanda man bo ɗon waɗi tails.

Haɗoni wodi marori daniri. nden wodi gene, on maji wodi chitta wodi kukumba bo nyamdu on je himbe nyamata.

Biɗdo, debbo odon watiriga ballejum, sala balejum, odon jogi waya be odo wati pade burne odon jodi ha dow ka’ere tappare maunde.

Dereke'en ɗiɗo ɓe ɗon huwa haa dow mahi ɓe ɗon waata rod ngam ɓe rufa linta jey saare.

Judue be kalagaje ɗiɗi ha sappordu, ɗo mari halagare gotel je chakaru ɗo mari kalaga je ɗiɗii.